Dɔwɔla aɖewo le xɔ tame. Wole woƒe dɔwɔwuwome. Ke ɖewo ɖiɔ kuku. Ɖewo hã meɖiɔ o. wole dɔ wɔm tso kaɖi si si xɔ eƒe ŋusẽ tso ŋdɔ gbɔ.

Dɔwɔlawo do woƒe dɔwɔwuwo eye wole dɔ wɔm. Ẽ woɖiɔ woƒe dɔwɔkukuwo hã. Ɖewo ɖiɔ gaŋkui, ke ɖewo ya meɖiɔ o. Wole gakpo gãã aɖe ŋu.

Ɖetugbuiwo le tɔ to, ɖetugbui eve le asɔ kɔkɔ aɖe dzi ke ɖeka ya le asi ka asɔ ŋu. Ɖekakpuio vi si le teƒe ma la, ele asɔ la hem.

Nusrɔ̃viwo le woƒe dziwui siwo wɔ ɣie la me, eye wole xɔsi me wosrɔ̃ dzɔdzɔme nunya le eye wole nuwo tekpɔ hele nuwo srɔ̃m.

Ɖetugbuivi aɖe le dzodoƒe eye ɖetugbui sia ƒe awu si wòdo la nye gbemu eye ata legbe ƒe ama nye aŋutididi, kaƒomɔ kple seƒoƒowo le dzoadoƒe keŋ.

Dɔwɔla aɖewo do woƒe dɔwɔwuwo eye woɖiɔ woƒe dɔwɔkukuwo hele dɔ wɔm tso xɔ ŋu. wole xɔtukpewo ɖom.

Ame agbɔsɔsɔ aɖe tso tso teƒe aɖe va yina teƒe bubu. Eɖewo le woƒe nutsɔwo ɖe asi. Eɖewo de golo me he da ɖe dzi. Ɖeviwo kple nyɔnuwo kple ŋutsuwo sĩa le eme.

Ame eve do dɔwɔwu eye woɖɔ dɔwɔkuku hele dɔ wɔm tso dziɖegbekaɖi ƒe nuwo ŋuti le ayame.

Ŋutsu kple nyɔnu siwo nye ameyibɔ kple nyevo sia le teƒe ɖeka, wole tsi gã aɖe me, he le tsi ƒum, ɖewo do dzime wu, ke ɖewo ya me do o, tɔdzi sasra gã ɖe hã le teƒe ma.

Ɖekakpuindze aɖe nɔ eƒe dɔwɔƒe eye wolé mɔ aɖe le asi, hele dɔ wɔm ku ɖe kaɖi si xɔ eƒe ŋusẽ tso ŋdɔ gbɔ la ŋu.

ŋutsu aɖe le nufiam ɖeviwo kuɖe dzɔdzɔme nunya ŋuti dzɔdzɔme nunya ŋuwo le kplɔ̃ la dzi eye ɖeviwo le asitrɔ le woŋu

Kɔdzidɔwɔla aɖewo do woƒe kɔdziwu eye wole avɔgbadɔ aɖe te. Nyɔnuwo lé woƒe viwo ɖe asi etɔ ɖe kɔdzidɔwɔla siawo gbɔ.

Ɖetugbuivi aɖe le ɖiɔ fiakuku eye wòɖo nukomo, alidz blanu le akɔta nɛ eye awu si le awudzi blanuɔ te la nye awu yibɔ, ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe eƒe megbe eye wòlé nuƒomɔ ɖe asi.